Bas sitashini wole sitashini be wɔakɔ eŋu woakɔ yi teƒe didi. Amewo le fi ya zã. Eŋuawo tse le fiya zã wole lodim be woakɔ yi teƒewo.

Yevowo o ƒe ŋukume mele dzedzeo gake woƒe asi le, foni ɖewo le ekplɔ̃ dzi, me kpɔ nu ŋlɔti, me kpɔ agbalē, me kpɔ laptɔpsiwo tse.